Man eni tye lucat wil ma gitye idukan ma meggi eka ngat acel tye iwi

Man laco ma tye ka wot ki lela ma mege idi gudo ma oruko tete ki bongi ma mege.

Man aye mutoka ma otingo dano matye ka cito i taun kacwalo jami.

Man eni motoka mutingo moo macwalo i kabedo mapatpat

Man tye co aryo ma gin ocung acunga inyim doggola ma meggi

Man aye tye cal pa latino ma cwinye yom ma ti ka nyero

Eni kono tye latin awobi, awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye ka dongo taya. Taya eni kono tye ma kitweyo malo, awobi eni kono tye ka pwonye.

Man tye winyi aryo ma gin tye gucung acunga i kulu nam man man tye curon